Aantu oyendji ohaya kwata oohi noonete, opo yi imonene iikulya, nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Muuyuni omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Opu na mbyoka hayi kala momakuti nayimwe mbi hayi vulu okutekulwa ngaashi oonduli.

Aanafalama oyendji ohaya kunu noku tekela iimeno, opo yiimonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye yi landitha.

Muuyuni omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Opu na mbyoka hayi tuka ngaashi omahwiyu noshowo mbyoka hayi kala momeya ngaashi oongandu.

Omvula ngele ya loko, aantu oyendji ohaya pungula omeya noku ga opaleka, opo ya vule okunwa nenge oku pa iinamwenyo yawo.

Aanafaalama oyendji moshilongo oha ya tekula oohi opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Aantu yamwe muuyuni ohaya kwata oohi noonete opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula iinamwenyo ngaashi oombwa , ndhoka hadhi longithwa mokugamena ooyene ngaashi komayoka nenge kaatondi.

Omvula ngele ya loko ohayi eta omauwanawa ogendji ngashi omeya ga kale momadhiya, iimeno yikale ya ziza nawa nosho wo iikulya ngashi omafuma.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula oohi, opo ya vule okwiimonena iikulya nenge iimaliwa, ngele ye dhi landitha.

Muuyuni omuna iiyamakuti oyindji mbyoka hayi kala miihwa yo ihayi edhililwa ngaashi oonduli, oonkoshi noondjamba.

Aanafaalama yamwe oha ya tekula oondjuhwa opo ya vule okwiimonena omayi gokulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Uuyuni wongaashingeyi owa huma komeho . Aanafalama otaya longo nuupu okukuna noshowo okutekela iimeno yawo.

Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji. Ngashingeyi aanafaalama ohaa kunu nokutekela iimeno yawo pamuthika gopombanda.

Aanafaalama oyendji muuyuni ohaya tekula oohi, opo ya vule oku ilikolela iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oohi opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landithapo.

Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji muuyuni. Ngashingeyi aanafaalama ohaya kunu nokutekela iimeno pamuthika gwopombanda lela.

Aantu oyendji ohaya yulu oohi noonete opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Ehumo komeho olya etelela onauwanawa ogendji ngaashigeyi aanafaalama ohaya kunu nokutekela iimeno yawo pamuthika gopombanda Lela.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya kwata oohi noonete opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Ehumokomeho muuyuni olya etelela omauwanawa ogendji. Ngashingeyi aanafaalama ohaya teya nokutekela iimeno taya longitha omashina.

Aatalelipo mboka haya ka talela po iiyamakuti otaya kunkililwa opo yaa kakeke ehala nenge yaaha ze mo miiyenditho yawo.

Aakwashigwana oyendji moshilongo oha tekula oohi opo yi imonenemo iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha

Moshilongo omu na iinamwenyo oyindji mbyoka hayi kala momakuti yo ihayi tekulwa ngaashi oonkoshi, oongolo noondjamba.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula oohi, opo yiimonene iikulya nenge iimaliwa, ngele yedhi landitha.

Aakwashigwana oyendji ohaya kwata oohi, opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya tekula iinamwenyo ngaashi oondjuhwa po yiimonene iikulya nenge iimaliwa.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno opo yi imonene iikulya noshowo iimaliwa ngele ya landitha.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula oondjuhwa opo yavule oku imonena omayi gokulya, onyama nosho wo iimaliwa ngele yedhilanditha.

Opuna iinamwenyo yomaludhi ogendji yimwe ohayi tekulwa yimwe ohayi kala momakuti ngaashi oonkoshi, oondjamba nenge oonduli.

Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji. Ngashingeyi aanafaalama ohaya longitha omashina okutekela iimeno noshowo okukuna nenge okuteya.

Aantu oyendji ohaya kwata nokutekula oohi opo yi ilikolele iikulya nenge iimaliwa uuna ye dhi landitha.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaa tekula oohi muundama, opo yi imonene osheelelwa nenge iimaliwa ngele yedhi landithapo.

Aanafalama oyendji ohayakunu iimeno yayooloka ngaashi, oomboga opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa.

Aanafalama oyendji ngaashingeyi ohaya tekula oohi, opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Aanafalama oyendji ohaya kunu noku tekela iimeno opo yi imonene mo iikulya neenge iimaliwa nele yeyi landitha.

Omvula ngele yaloko ohayitu etele omawunawa ogendji, ohayi kokeke iimeno, yo etayi talameke omeya moshana.

Moshitunda shetu Namibia omuna omihoko dha yooloka ngaashi Aahimba, Aawambo, Aaherero naaKavango.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo yawo opo ya vule oku imonenemo iikulya ngaashi oonzi, iikombo, oongombe noondjuhwa.

Ehumo komesho olya etelela omawu wanawa ogendi, ngashi ngeyi aanafalama ohayalongitha omambakumbaku okupulula noshowo okuteya.

Ehumokomesho olya etelela omauwanawa ogendji, aanafaalama ngaashingeyi otaya longo nuupu moku tekela iimeno yawo.

Ehumokomeho muuyuni olya etelela omawuwanawa ogendji. Ngashingeyi aanafalama ohaya kunu nokutekela iimeno pamuthika gopombanda.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi, opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Omvula shampa ya loko oha yee telele uuwanawa owundji ngaashi omeya ga talama momadhiya moka muna omafuma.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu no kutekela iimeno, opo ya vule oku imonena iikulya.

Muuyuni omuna omaludhi gomiti odhindji. Dhimwe ohadhi tula ko iiyimati hayi liwa. Dhimwe ihadhi tula ko sha.

Aakwashigwana oyendji moshilongo oha tekula iinamwenyo ngaashi oohi, oondjuhwa nenge iikombo, opo yi imonene iikulya.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula oohi, opo yi ilikolele iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Ehumo komeho muuyuni olya etelela omauwanawa ogendji. Ngashi ngeyi aanafalama otaya longo nuupu molwashoka otaya longitha omashina goku teya nenge goku kuna.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Yimwe oha yi kala momakuti nayimwe omomagumbo. Po puna ishewe yimwe yi na uuzigo ngaashi omayoka.

Omvula ngele ya loko, aantu ohaa pungula omeya ye ye ye ga longithe, oku tekeka iimeno yawo osho woo oku hugula iimuna.

Aantu oyendji ohaya pungula nokudhinda omeya opo yavule okunwa nenge okupa iinamwenyo yawo noshowoo okutekela iimeno.

Aanafalama oyendji ohaya kunu nokutekela iimeno yawo, opo ya imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye yi landitha.

Aantu oyendji ohaya kunu nokutekela iimeno yawo , opo yiimonene iikulya nenge iimaliwa ngele yeyi landitha.

Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji. Ngaashingeyi aanafaalama ota ya longo nuupu mokutekela iimeno yawo mbyoka ya kuna.

Muuyuni omuna omaludhi giinamwenyo ogendji. Yimwe ihayi tuka , yimwe ohayi tuka ngaashi omahwiyu nenge omakola.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno ngaashi oonyanga, omakunde nomapungu opo ya vule okwiimonena iikulya nenge iimaliwa.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula iinamwenyo momagumbo opo ya vule oku imonena iikulya ngaashi oondjuhwa nenge iikombo.

Omvula ngele ya loko aantu yamwe ohaya pungula omeya. Ye ye yega longithe pokwenye oku tekela iimeno yawo. Nosho woo oku hugila iinamwenyo.

Iipundi yoku kuutumba nosho woo oombete dhoku lala odha longwa miinima ya yooloka. Opuna ndhoka dha hongwa miiti nosho woo ndhoka dha longwa miitenda.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu noku tekela iimeno yawo. Yo taye yi tula uuhoho opo yi koke ya vule oku mona iikulya.

Aanafalama oyendji ohaya kunu noku tekela iimeno, opo yi imonene iikulya ngashi oomboga, omatama oshowo onyanga.

Aanafaalama oyendji muuyuni ohaya tekula iinamwenyo ngaashi oongombe niikombo oshowoo oondjuhwa ,opo yavule okwiimonena iimaliwa ngele eyi landitha.

Aantu oyendji muuyuni oya tekula oohi, opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Uuyuni wongashingeyi owa huma komeho aanafalama paife otaya longo nuupu shaashi otaya longitha omashina oku tekela noshowo oku kuna iimeno

Muuyuni omuna iinamwenyo omaludhi ogendji. Opuna iikwamawawa ngaashi oonkanga, oondjuhwa noshowo omakola.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi noonete opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Oondunda dho pamuthigululwa kalo ondha kalako nale moomvula dhaka pitile ondha nungwa nee momaloya moomwiidhi oshowo iiti

Aanafalama oyendji moshilongo, ohaya kunu iimeno niiyimati, opo yi ilikolele iikulya, noshowo iimaliwa ngele ya landitha.

Aantu oyendji ohaya tekula iinamwenyo momagumbo ngaashi oondjuhwa opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momadhiya noonete opo yi ilikolele iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Aantu oyendji oha ya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka, opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye yi landitha.

Ehumo komeho olya etelela omauwanawa ogendji ,ngaashingeyi aanafaalama otaya longo nuupu moku tekela iimeno nosho wo oku teya.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula iinamwenyo momagumbo opo ya vule oku imonena iikulya ngaashi Oondjuhwa nenge iikombo.

Aanafaalama oyendji muuyuni ohaya tekula iimuna ngaashi oongombe, opo yi ilikolele oonyama nenge omahini.

Omvula shampa ya loko ohayi tu etela omauwanawa ogendji ngaashi omeya niinamwenyo ohayi kala ya koka nawa.

Ehumo komeho olya etelela uuwanawa owundji, ngashingeyi aanafalama otaya longo nuupu moku kuna iimeno yawo oshowo oku tekela.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iiyimati, opo ya vule okwiimonena iikulya ngaashi, omatama, omayapula, noshowo omambanana.

Aanafalama oyendji ohaya kunu noku tekela iimeno yawo opo ya vule oku i monena iikulya nenge iimaliwa ngele ya landitha.

Aantu oyendji ohaya tekula iikwamawawa ngaashi oondjuhwa nenge oonkanga opo yi imonene iimaliwa ngele yedhi landitha.

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya longitha omambakumbaku mokuteya, moku kuna osho wo moku pulula omapya.

Omvula ngele yaloko ohayi tu etele omauwanawa ogendji ngaashi omeya gatalama momadhiya nosho woo oohi dhokulya.

Ehumo komeho olyetelela oma wuwa nawa ogendji, ngashi ngeyi aanafalama ohayalongitha omambakumbaku noshowo omashina gokuteya.

Omvula shampa ya loko ohayi tu etele omauwanawa ogendji , ngaashi omeya ngoka haga kala ga talama momadhiya, omafuma noshowo oohi.

Aanafaalama oyendji muuyuni oya huma komeho, ngashingeyi ohaya kunu noku tekela iimeno yawo opo ya vule oku imonena iikulya.

Aanafaalama oyendji muuyuni, ohaya kunu noku tekela iimeno, opo ya vule oku imonena iikulya ngaashi oomboga, omatama nosho wo oonyanga.

Aakwashigwana oyendji konooli yoshilongo ohaya kunu iilya, iilyalyaka, omapungu opo yi imonene iikulya.

Uuyuni wongashi ngeyi owa huma komeho, aanafalama ohaya longitha omashina oku kuna nenge oku tekela iimeno yawo.

Aantu oyendji ohaa tekula iinamwenyo ngaashi oonzi nenge oongombe dhoka hadhizi omahini gokulya nenge onyama.

Aanafaalama oyendji muuyuni oya kongapo ondunge yoku tekula Oohi opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Iikulya ngaashi oshimbombo nomboga oya simana oshoka ohayi gandja uukolele molutu lwomuntu kehe.

Muuyuni omuna omaludhi ongendji nginamwenyo, opuna mbyoka hayi kala momakuti nosho wo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ngashi iikombo noondjuhwa.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo opo yi imonene iimaliwa ngaashi oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi.

Uuyuni owa huma komeho. Ngaashingeyi aanafaalama otaya longitha omashina moku teya nenge oku tekela iimeno yawo.

Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji ngaashingeyi aanafaalama otaya kunu iimeno yawo pamuthika gopombanda.

Ehumokomeho olye etelela omawuwanawa ogendji, ngashingeyi aanafaalama otaya longo nuupu nokukuna ,oshowo oku tekela iimeno yawo.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi opo ya vule oku imonena iikulya nenge iimaliwa ngele yedhilanditha.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji giinamwenyo yimwe ohayi kala kombanda yevi oshowo mbyoka hayi kala momeya, yimwe oombyoka hayi tuka.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momilonga noonete, opo ya mone iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Aakwashigwana oyendji moshilongo oha ya pungula omeya pethimbo lyomvula molwashoka ohaga kala ga pumba nayi.

Omagumbo gopamuthigululwakalo ogena ongandjo ndjoka yadhikwa miiti noondunda ndhoka dhaningwa miihenguti nomomwiidhi.

Efuta olyo oshinima shimwe oshi kumithi muuyuni awuhe ihali pwine mo ohamukala oohi hadhi liwa.

Iinamwenyo ohayi tekulwa pamikalo dha yooloka, yimwe ohayi nu omahini, yimwe ohayi pewa iilya nomeya.

Iikogo ohayi eta omvula opo aantu ya vule oku longa momapya yo iimeno yi koke nawa

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya longitha omambakumbaku okukuna, okuteya noshowo okupulula.

Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji moshilongo shetu, ngaashi omashina gokupulula nogokukuna.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji giiyamakuti. Yimwe ohayi li omwiidhi, noshowo yimwe ohayi li onyama.

Okamenye ohaka kala mombuga.

Mombuga yaNamibia ihamulokwa ndele omuna iimeno nomamanya ongendji noshotuu iiyamakuti

Ehumokomeho moshilongo shetu olye etelela iinima iiwanawa . Ngaashingeyi aantu ohaya kunu iimeno pamikalo dhayooloka.

Muuyuni omuna iinamwenyo yomaludhi ogendji yimwe oya nika oshiponga, yo oyina uuzigo ngaashi omayoka.

Opuna omaludhi ogendji giikwamawawa. Yimwe ohayi tekulwa momagumbo nosho wo mbyoka hayi kala komadhiya.

Moshilongo shetu omuna iiyamakuti oyindji, Yimwe oha yili omafo nenge omano yo yimwe ohayili oonyama.

Oku na omaludhi giiyimati ogendji kombanda yevi. Yimwe oyi na uuzigo, yimwe ohayi liwa.

Oto vulu okulanditha iilongomwa yomepya, opo wi imonene oshimaliwa. Ngaashi omapungu, omakunde niilyaalyaaka.

Aantu oyendji moshilongo ohaya kunu iimeno opo yi imonene mo iikulya ngaashi omapungu nomakunde.

Okuninga omunafaalama okuna omauwanawa ogendji. Ngele owa kunu iikunomwa yoye ngaashi omakunde , omanuwa, omapungu noshotuu.

Aantu ohaya yuulu uuntangu noohi opo yakalye nenge yaka landithe ya monemo iimaliwa.

Okutekula oohi dhoshiwambo otaku kweetele oshimaliwa ngele dha koko ndele eto dhi landitha dho ohadhi liwa.

Oongombe ohadhi vala uutana dho ohadhi li omwiidhi opo dhivule okukandwa dhi gandje omahini.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya kwata oohi dhokulya nenge dhokulanditha, opo yi imonene iimaliwa.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oongombe, opo yi imonene mo omahini nenge onyama nosho wo iimaliwa.

Ombuga yaNamibia ohayi monika nawa lela omuna omamanya, iimeno noshowo iiyamakuti iishona.

Moshilongo shetu omuna omaludhi giiyamakuti. Yimwe ohayi li omafo, niikwawo mbyoka hayi li oonyama.

Opuna omaludhi ogendji gomambakumbaku. Limwe oto vulu okulipululitha, gamwe ogokuteya omahangu nomapungu.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo omaludhi ngaashi oongoombe dhoka hadhi zi omahini nenge iimaliwa ngele yedhilanditha.

Ehumokomeho olya etelela iinima iiwanawa, ngashingeyi aantu oha ya kunu iimeno pamaludhi ga yooloka opo yi imonene iikulya.

Uunapya nuunima otuwu hupitha oyendji moNamibia, ngaashi ngeyi aantu otaya vulu okwiimonena mo iikulya momapya.

Anafaalama ohaya kunu nokutekela iimeno opo yivule oku tulako iiyimati yiliwe nenge yi landithwe.

Omeya ohatu ga longitha miinima oyindji ngaashi: okunwa, okuyoga iikutu, okutekela iimeno nosho tuu.

Aantu oyendji ohaya tekula nokuyula oohi, opo yi imonene mo osheelelwa nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Omuntu kehe okwa pumbwa olukalwa mpa ha zi, ha lala nenge ha uhala. Napu kale pu na ombete yokuvululukwa.

Ehumokomeho olye tu etela omauwanawa ogendji ngaashi omashina gokuteya, goku kuna nogokupulula.

Iikulya yopamuthigululwakalo oyi na uundjolowele ngaashi, omboga, iimbombo nomagadhi goongongo.

Ombuga yaNamibia omuna omamanya ogendji noshowo omiiti, ndele omvula ihayi loko mo.

Aantu oyendji ngaashingeyi moshilongo otaya tekula oohi, opo yi imonene mo iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Opuna omaludhi giikwamawawa mbyoka to vulu okutekula ngaashi oondjuhwa, oombaka noonkanga.

Ehumo komeho olyeetele omauwanawa ogendji aantu ngaashi ngeyi ohaa Kunu iimeno yawo nuupu ngaashi, omatama nomapungu.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji iiwanawa mongaashingeyi aanamapya ohaya longitha omashina okukuna, okupulula nokuteya.

Muuyuni omuna omaludhi ogendji giiyamakuti, yimwe oha yi li omafo gomisati noyimwe oha yi li oonyama.

Omeya oga simana kiinamwenyo nokaantu , ohatu galongitha mokunwa nomokuyoga iikutu oshowo oku tekela iimeno .

Omvula ngele yaloko, aantu oyendji ohaya pulula momapwa opo ya kune iilikolomwa ngaashi omapungu, omakunde niilya.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Ehumokomeho olyeetelela omauwanawa ogendji ngashingeyi aantu oha ya tekele iimeno taya longitha ominino.

Aantu oyendji oya kutwa miilonga yokuninga oongala ndhoka hadhi longithwa miituthi ngaashi pomavalo, poosa nopoohango.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga tendula uuyuhwena, go ogena uundjolowele ngele ga liwa.

Aakulu yonale mboka yali ko okwali yena uunkulungu wokuthaneka, yo okwali haya lala momamanya.

Aanafaalama oyendji ohaa kunu nokutekela iimeno, opo ya vule okumona iikulya nenge iimaliwa ngele ya landitha.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ye dhi landithe yi imonenemo iimaliwa nenge omayi gokulya.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno ngaashi omatama, omalemune ,omakunde nomapungu.

Aanafalma oyendji moshilongo ohaya tekula oondjuhwa opo yi imonenemo omayi gokulya nonyama.

Ombuga yaNamibia oyo yimwe yomiinima mbyoka tayi eta aataleli oyendji moshilongo, oshoka omuna omamanya nosho wo iimeno.

Omvula shampa yaloko, ohayi tu etele omauwanawa ogendji, ngaashi omeya, niimeno yikale yaziza nawa.

Opu na oohi dho malwaala ga yooloka ndhoka to vulu okutekula megumbo, dhimwe oontiligane nenge oonduudhe.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iimeno omaludhi nomaludhi, ngaashi oomboga, uuna wamundesha nenge omapungu.

Moshilongo omu na omahala ogendji nokutalelwapo nenge okuvululukwa ngele wa loloka.

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya kunu iimeno, yo tayeyi tekele ngaashi omakunde, iilya nomakunde.

Okukuna iimeno omaludhi megumbo lyoye okuna omauwanawa ogendji ngaashi iiyimati nenge omuzile.

Elongo olyo ekotampango lyaayihe, ano aantu ohaya yi koosikola yeki ilonge ya mone oonzapo, opo ya vule okumona iilonga.

Moshilando pangelo sha Namibia oVenduka, omuna aakwashigwana oyendji, iihauto noshowo omatungo.

Iikulya oyindji yopamuthigululwakalo Oyi na uundjolowele ngaashi ekaka, oshimbombo nondjuhwa

Omuntu kehe okwa pumbwa olukalwa. Oto vulu okukala hozi mondunda yiipeleki, mondunda yekuma, mondunda yiihenguti nenge mongulu.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya tekula oongombe molwaashoka ohadhi zi omahini, onyama nosho wo ombanza.

Aantu oyendji moshilongo shetu ohaya kwata oohi dhoku lya nenge dhoku landitha. Opo yiimonene oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji moshilongo ohaya longitha omashina gokuteya, gokupulula noshowo gokutekela iimeno.

Opuna omaludhi ogendji gomambakumbaku ngoka haga longithwa muunamapya ngaashi okuteya nosho tuu okupulula.

Aantu oha ya vulu okuninga omithima momagumbo opo yatekule oohi nenge iinamwenyo yimwe yomomeya.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele ye yi landitha.

Opu na omashina ogendji ga yooloka ngoka haga kwathele muunamapya ngaashi okupulula, okuteya.

Opuna omaludhi ogendji gomambakumbaku, haga longithwa muunamapya. Gamwe ogo ku teya noshowo goku pulula.

Omvula ngele ya loko aantu yamwe ohaya pungula omeya moondoloma opo yeye yega longithe pethimbo lyokwenye.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya kunu nokutekela iimeno opo yi imonenemo iiyimati nenge iimaliwa ngele yeyi landitha.

Opu na omahala ogendji gokuvululukwa nokwiinyanyudha gamwe oge na uutala nomeya gokuyoga ngele wu uvite uupyu.

Kalunga okwashita iinima iiwinayi niiwanawa ngaashi, mombuga muka ihaamulokwa nande.

Moshilongo shetu omu na iiyamakuti omaludhi ogendji. Yimwe ohayi li omafo gomisati ngaashi oondjamba noonduli.

Omuloka inagu gwana nawa ogu na omauwinayi ogendji kiimeno nokiinamwenyo mbyoka tayi si lenota.

Embakumbaku ohali pulula mepya opo aantu ya vule okukuna omahangu, omakunde, iilyaalyaaka nomapungu.

Moshilongo shetu Namibia omuna omihoko odhindji ngaashi aaherero, aawambo noshowo aahimba.

Aantu oyendji moshilongo ohaya tekula oohi opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa ngele yedhi landitha.

Aantu oyendji moshilongo ohaya tekula oohi opo yi imonene mo iikulya nenge yedhi landithe yi imonene oshimaliwa.

Okuna omaludhi ogendji giikwamawawa. Yimwe ohayi tuka nayilwe mbyoka ihayi tuka.

Uuyuni wo ngashingeyi owa huma komeho, aantu ihaya longithawe oonyala moku longa iilonga yimwe opuna omashina.

Aantu oyendji ohaatekula oohi dhawo niikulya opo dhikoke ya vule okulya nenge okulanditha yamonemo iimaliwa.

Omvula ngele ya loko aantu yamwe ohaya pungula omeya opo yeye yega longithe oku tekela iimeno, noku hugila iimuna.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya kunu iimeno, opo yatekule aanegumbo lyawo, nenge iimuna yawo.

Muuyuni omuna omaludhi giinamwenyo oyindji yimwe, ohayi kala mokuti niikwawo ohayi tekulwa momagumbo kaantu.

Aantu oyendji moshilongo ohaya kunu noku tekela iimeno yawo, opo yi koke ya vule oku imonena mo shokulya.

Moshilongo shetu omuna iiyamakuti oyindji mbyoka hayi kala mokuti, yimwe ohayili omafo giimeno.

Oompanda otadhi shonopala nayi moshilongo shetu, molwaashoka otadhi dhipagwa nayi kaafuthi, molwa omayego gadho.

Opuna omaludhi ogendji giimeno. Yimwe oha tu yi longitha moku opaleka omahala ngele ya ziza nawa.

Omuna omambakumbaku gomaludhi ogendji moshilongo. Gamwe ogokuteya nosho wo okupulula momapya.

Ombuga ya Namibia oha yi eta aatalelipo oyendji moshilongo, mboka haye ya oku tala oondundu, iimeno nosho wo iinamwenyo.

Aantu oyendji kondje yiilongo oha yeya okutalelapo Namibia, omolwa ombuga moka muna iimeno iishona nosho wo iiyamakuti.

Aantu oyendji ohaya pungula omeya opo ya vule oku tekela iimeno nenge oku hugila iimuna.

Aantu oyendji yomoshilongo nayamwe yokondje yiilongo ohaye ya okutalelapo Namibia omolwa omahala omawanawa ngaashi oondundu.

Aakwashigwana moshilongo ohaya yulu oohi dhokulya nenge dhokulanditha opo yi imonene mo iimaliwa.

Otovulu okukuna omwiidhi gwiitekulwa namwenyo yoye ngaashi, oongombe, oondoongi, iikombo noonzi.

Aantu oyendji moshilongo ohaya kwata oohi yi imonene iikulya nenge oshimaliwa ngele yedhi landitha.

Osha simana okukala wu na iitekulwanamwenyo yoye megumbo ngaashi oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi gokulya.

Uuyuni wopaife owa huma komeho. Ngashingeyi aantu yamwe ohaya kunu iimeno pamukalo goshinanena.

Aanamapya ohaya kunu iimeno yo tayeyi tekele opo yi imonenemo iikulya nenge yalandithe.

Onduli oyo oshi yamakuti shimwe oshile muuyuni awuhe, oha yili omafo yo oha yinu omeya.

Asntu oyendji moshilongo ohaya yuula oohi, molwa omatompelo ga yooloka, yamwe oya hala okulya nenge oku landitha.

Okutsika iimeno okwasimana nookondo. Otaku keelele embugalepo nosho wo otaku eta omvula.

Aanafaalama ohaya kunu noku tekela iimeno yawo opo ya vule oku mona mo iikulya niiyimati.

Muuyuni omu na iimeno omaludhi ogendji. Yimwe ohayi tula ko iiyimati hayi liwa. Niikwa wo ohayi ningi iihwa.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi momithima, opo ya vule oku imonena mo iikulya nenge iimaliwa ngele ye dhi landitha.

Aantu ohaya tekula oongombe molwa omatompelo ga yooloka. Yamwe oya hala omahini nenge onyama yokuliwa.

Omeya oga simana noonkondo mokukalamwenyo kwetu, otwa pumbwa okuga kwata nawa shaashi ohaga pumbu nayi.

Omeya oga simana kiinamwenyo nokaantu, molwashoka ogo hatu nu nenge hatu longitha mokuyoga.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele omauwanawa ogendji. Ohayi kokitha iimeno yo ohayi tu etele omeya.

Aanafalama oyendji moshilongo ohaya kunu iimeno ngaashi oomboga nenge omakunde, opo yi imonene iikulya nenge iimaliwa.

Aakwashigwana oyendji moshilongo ohaya tekula oohi opo yi imonenemo iikulya nenge oshimaliwa ngele yedhi landitha.

Iimeno yoye owa pumbwa okuyi tekela nomeya ethimbo kehe. Komatango nenge ethimbo lyongulonene.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji ngoka haga talelwapo kaatalelipo omolwa uuwanawa wago noshowo oondundu.

Aantu ota ya taguluka edhiya no kawato.

Ombwa ohayi hetha.

Ongombe onkintu ohayi kandwa omahini.

Ombuga yuushimba. Ombuga yuushimba oyo ombwaanawa unene. Aatalelipo oyendji ohaya yi yaka tale nkene yatya, yo taya thaaneke omahangano gawo.

Omatama oga pakelwa nawa miipakete. Omatama ngele ga pakelwa nawa, oga nuninwa oku landithwa kaantu mboka yega pumbwa. Oku monika nawa kwago, ohaku nana aalandi.

Ondjamba nokandjambona, noonduli dhili mbali dhili mokuti.

Okukala wu na mpa to pungula omeya, okwasimana noonkondo.

Oshimbombo nomboga nonyama yondjuhwa iikulya hayi pewa aayenda nenge omuntu shampa ta shuna kuushimba.

Embakumbaku ohali pulula mepya.

Ehala olya opala nawa kaatalelipo .

Ngele owa mono oma Banana omazizi ngawo otashi hala kutya ina ga adha oku liwa natango.